Esia fia asitsala aɖewo le woƒe agbawo fɔm de ŋu, ŋutsu aɖe nɔ anyi ɖe agba si wo fɔ de ŋu la le ŋu tame, ŋutsu aɖewo le nɔnɔme tata sia me le gbɔgblɔm be woafɔ nuwo de eŋua tame.

Esia fia ŋutsuvi ɖeka dze aɖewo le tɔ to. Eɖewo le etsi sia kum le nɔnɔme eye eɖewo aku akɔ yi aƒeme na wò nuɖaɖa wò. Ŋutsuvi siawo tsi tsitre ɖe atsi siawo le kukum me

Ok, nuɖuɖu sia nye agbitsadadi eye wowɔe kple abladzo, koklozi, dzomi kple elã. Koklozi etɔ̃ le nuɖuɖu sia me eye nuɖuɖua le ŋegba me. blazo abe wo ame ade ye le ŋegba sia me.

esia fia nyɔnu aɖe yi ne yi afiaɖe vakpɔ kesewo kese abe wɔmenyi le afia nyɔŋuvia bɔbɔ ɖe keseawo gbɔ le wó ɖɔm kpɔ egbe aɖewo le nyɔŋuvia ƒe megbe eye keseawo le fefefem kplii

Esia fia ŋutsu kple nyɔnu aɖe yi ne bɔbɔ nɔ gota, ati eve kɔkɔ aɖe le afi sia eye ati kpikpui ɖewo hã le afi sia. Ŋu le wo gbɔ le afi sia eye kɔpu le woƒe kplɔ̃ dzi.

Asi fia Nutsu adre le afiya, ŋutsu aɖewo le sofi ɖe asi eye wole ke kum eye ŋutsu aɖe hã le etsi ƒe ka ɖe asi le tsi kum ɖe nane me. Nutsu sia.

Esiawo fia dukɔmeviwo le mɔdodo tɔ. Dukɔmevi siawo le nuŋɔŋlɔ aɖe ɖe asi, eɖewo le keke vi dzi eye eɖewo le zɔzɔm. Ŋutsu aɖe le afisia Do aƒe abɔ ɖe dzi ye wodo awu ɣie.

Esia fia míaƒe mɔdolawo. Mɔdolawo siawo le eke ɖem le emŋɔdzi kple susu be woate do emɔ nyuie. Nutsu eve wolé sofi ɖe asi le ke ɖem eye eɖewo hã lé eka ɖewo ɖaa si le nu bubu aɖewo wɔm le mɔdzi.

Esia fia mɔto eye ekɔ me le basaa, gbeɖuɖɔwo le afi sia eye etsi hã le afi sia, ŋutsu aɖe tsitre ɖe eŋua ɖe megbe eye ame aɖewo hã woɖo asi ɖe nɔnɔme basaa sia me.

Esia fia ame ɖewo yi wo dzodzom le woƒe dume yina edu bubume. Kpovitɔ ɖewo le afi sia le kpekpe ɖe wo ŋuti be woaɖi le eŋu sia me. Kpovitɔ aɖewo le nɔnɔmetata sia me lé etu ɖa ashi.

Esia fia elã aɖewo le etsi nom. Ati kuku aɖewo le afi sia eye ati mumu ŋee aɖewo hã le afi sia. Elã ɖeka kɔkɔ ŋutɔ eye aɖewo hã le sue

Nɔnɔme tata sia fia ekɔ aɖe yike me le nɔnɔme byuie aɖeke me o. Ŋutsu aɖewo le nɔnɔme tata sia me eye nyɔnuvi eve aɖewo le fi yi nedro etsi ɖe ta. Ɖevi aɖewo le dɔ wɔm le afi eye gbeɖuɖɔ aɖe le ekɔ sia me.

nutata sia fia ŋutsu aɖe kple esrɔ̃ le woƒe xɔme le abadzi eye wole nyadzɔdzɔ kpɔm atikutsetse aɖe le wogbɔ le afi sia abe akɔdu kple aŋuti.

Esia nye ame aɖe ƒe xɔ me eye edzo vi aɖe le fiya eye ah na be exɔ me anɔ nyuie. Ati ɖe si le abe detsi hã wo ze kɔ dzra xɔ me ɖo. zikpui eve hã le afi kple ekplɔ aɖewo.

Esia fia nutsu aɖe siwo nye xɔtɔlawo. Nutsu siawo do afɔkpa kple kuku kple susu be afɔkua ɖe ke maa dzɔ ɖe wodzi o. nutsua ɖewo le gakpo ɖe asi, eɖewo tsi tre ɖe gakpo dzi eye eɖewo le adze ɖom.

Esia fia ŋutsu kple nyɔnu aɖewo le afi sia le sika klɔm eye woku woƒe sika vɔ. Nyɔnu aɖewo bɔbɔ le tsia me le tsia kum eye ŋutsu aɖewo le sika klɔm. Ame aɖewo le gbadɔ te le woƒe megbe dome eye wole nu dzram.

Esia fia afɔku aɖe yi ne dzɔ eye amewo ƒe mu. A,me geɖewo ƒe xɔ mu le afi sia eye wotsi gota kple woƒe nuzazãawo. Eɖewo gale xɔme le woƒe nuwo fɔm le dodom.

Esia fia ŋutsuvi at wole afisia, ŋutsuvi atɔ siawo le wɔ ɖum. Ye wole zɔ ti ɖe asi. Wodo afɔkpa eye eɖewo me do afɔkpa hã o. wosa avɔ ɖe kɔ eye wodo awu ɖe avɔ siawo sa te.

Le nutata sia me la. Ŋutsu eve aɖewo do agbala. Ŋutsu ɖeka ɖe ʋu ƒom si hã Do agbala eye ɖeka se me Do agbala wò hã le ʋuƒom. Ame aɖewo le nɔnɔme tata sia me si nɔ anyi le ʋu ƒolawo kple ewɔ ɖulawo kpɔm.

Esiae nye sikakuƒe, eye eŋu yewo nele afi ya, wozãnɛ kɔ kua sika, eke le eŋua ɖewo me eye eŋua aɖewoe le ekea kum kɔkɔm ɖe eŋua mewo me.

Esia fia dukɔmevi aɖewo le mɔto le dunya ŋlim. Kpovitɔwo aɖewwo le afi sia le asi ɖom wo dzi kple susu be hunya hunya magayi edzi o. Amea aɖewo do awu ʋe eye eɖewo hã wobla ta hafi ame aɖewo hã ɖɔ kuku.

Esia fia awusatɔ aɖewo le afi. Awusatɔ siawo sɔgbɔ eye wole woƒe egbedoxɔme le egbe dom ɖa. Awusatɔ swia eɖewo do awuy ʋi, eɖewo sdo yibɔ eye eɖewo do egbemumu. Wobɔbɔ le afi sai le egbe dom ɖa.

Le afisia lã ŋutsu etɔ kple nyɔnua etɔ wò nɔ bɔbɔ nɔ anyi ɖe afiya. Wole emɔ aɖewo zam kple dzidzɔ dom ɖe wò ɖokuiwò ŋuti. Kɔpu kple nu bubu aɖewo le wò gbɔ le kplɔ dzi.

Esia nye yevuvi aɖewo kple ameyibɔ vi ɖeka kple woƒe nufiala. Woɖo tsitsi si wozana le sukuxɔme eye woƒe nufiala le nu fiam wo. Wo katã wotsi tsitre eye woƒe nufiala hã tsi tsitre.

Nɔnɔmetata sia fia kuteƒe eye ɖevi ene yiwo ku le afi sia. Ɖe, sukuvi eve wotsi tre ɖe aɖakawo gbɔ. Ŋutsu, nyɔnuwo bɔbɔ ɖe afi sia va ekuteƒe sia va ekuteƒe sia eye wova ɖevia gbɔ.

Tɔdziʋu gbogbo aɖewo le afi sia ŋustu aɖewo tsitsitre ɖe tɔdzi ʋua me eye eɖe aɖewo nɔa anyi ɖe me nyɔnua ɖe le nutata sia me eye wokpa evi ɖe megbe tɔdzia ʋua le tɔto.

Esia fia nyɔnu eve kple ŋutsu eve ɖe wonye Nyadzɔdzɔ gblɔ la wò. Kɔpu ene le wògbɔ le woƒe kplɔ dzi. Ŋutsu aɖe le woƒe ŋgɔ le foto ɖem eye wole nyadzɔdzɔ hã sem.

Nɔnɔme tata sia fia afisi wò ɖuna ɖe eme. Eto kɔkɔ aɖe le nɔnɔme tata sia me eye enetiwo hã le afisia. Nu Agbadɔvi aɖe le afisia kple zikpui eye amewo nɔna edzi.

Esia nye ŋutsu aɖewo kple nyɔnu ɖeka siwo le afi sia, wonɔ anyi ɖe azikpui me eye wole woƒe emɔwo zam kɔ le nu fiam wo nɔnɔewo, ŋutsua le adze ɖom na nyɔnua eye wòle fiam nu si wòawɔ.

Le nɔnɔme tata sia me la, nyɔnu aɖe si le via ɖe asi be míaƒe lãmesewɔlawo na ge atike ɖe nume ne. Nyɔnu awusa tɔwo bubuwo hã le nɔnɔme tata sia me ye ŋutsu aɖe le foto ɖem.